Mbatso dzinofundire hwana huyani huri kutange kugume pachikora, dzinosise kunge dzakahlamburuka musina zviro zvakawanda zvingakuwadza mathebhura nezvihlayo zvinoenderana nawo zvinofise kunge zvirimwo.

Vafundi vefundo dzepashi, votoonekawo vachitofunda veiseenzese michhini yechimanje-manje. Zviri kudetsera kuti vana vanokira vooziya zviro zvakawanda.

Hwana hwedu hwefundo yepashi pehunenge hweifunda hunofunda ngenjira dzakasiyana siyana nguwa dzawo zhinji anofunda eitamba mitambo.

Mbatso dzinofundira ana emazera epashi dzinosisirwe kunge dziinezvihlayo ngepekunyorera pakanaka zvekunamira zvinosisa kunge zviriyo ngekuti nguwa zhinji anofunda ngekuerenga .

Zvikora zvinofundire ana emazera epashi zvinosuugirwa kuti zvinge zvakakomberedzwa kuitire kuchengetedza upenyu hweana ngezvinonga zviri mukati.

Mwana aende kufundo yekutanga, ndikona kwaanotofundira zveshe, kukone kunyora, kukona kuerenga ngekutoziya mazuwa, ngemwedzi ngemakore.

Fundo yepashi ndihwo hwaro hwekuti mwana akone kuzorarama ngeamweni mumantaraunda. Mwana akakone kuerenga haarashikwiba kweanenge eienda.

Hwana hwedu huri kuchikora chepashi hunombopuwe nguwa yekuti humboaraidza ndxondo hweimbotambe hwega huri pabanze hozopetukahe kofunda.

Ana edu arikufunda madzera epashi, nguva dzavo zhinji anofunda achiseenzese zviro zvinosanganisira zvekudhirowesa zvinosanganisira zvekupenda anenge achitofunda.

Mubereki weeshe, unokurudzirwa kuti ngaaendese mwana kuchikora chefundo yepashi. Ndikona kwanonofundire kunyora dzinyari tsamba nekuerenga.

Eutano anoona zvakakodzera kuti ana efundo yepashi vavaniswe chokurya nguva yavanenga veifunda vari kuzvikora zvavo, ngekudaroko anobikirwe chikafu.

Kufunda kwemazuva anaya, kakurutu kwatove kwekuseenzese micheni yechimanje-manje. Tinoona kunyangwe anofunda zvifundo zvepashi otofundawo eiseenzese makhombiyuta.

Kuti watokone kufundisa mwana wako fundo yepashi, ziya kuti watope mwana uwowo nthaka, yekuti mwaanohamba, unokone kuerenga mwakanyora, kuti waite dambudziko, unokone kunyore tsamba.

Zvikora zvefundo yepashi zvinotarisirwa kuti zvinge zvine mudhuri wakakomberedza kuti ana aone kuchengetedzeka tambo dzemagetsi dzisaende pabanze.

Akafundirale basa rekufundisa anoziya kuti mwana azvitenderwi kuti arambe ari muchikora zuwa reeshe. Sakei mweiona anoisa pekutambira, ambowana mukuwo wekutamba.

Mwana veshe hake vamubara chasara kumufundisa ikodzero yakwe kuti afunde. Ngatiendese ana edu anofundire kunyora anofundire kuerenga.

Mbatso dzinofundira ana emazera epashi kakurutu anode kurumba mwanofundira mwakona ngendaa iyoyo munosisirwa kuti muiswe makabhati anonge eigara zviro zvawo.

Mwana eindotanga zvidzidzo zvake zvepashi ndiyona nguva yanofundiswe kutange kukona kubate bhiro kutange kukona kunyora nekuerenga.

Ana eitanga zvidzidzo zvepashi ndipona paanotanga kufundira kuerenga. Nokudaro muzvikora munosisa kunge mune mabhuku akawanda ekuti ana akone kufundira eyierenga.

Mwana weshe unekodzero yekuende kuchikora. Hino agumeyo veutano vanotarisirahe kuti mwana awaniswe mvura yakachena ariyo kuchikora.

Ana edu nguwa yaanonga eyitaticha, anofundiswa wo kuseenza eyibatirana pamwepo, kubudikidza ngemushando wavanombo puwa, eyi mboshanda ari zvipoka-zvipoka.

Chatonakira fundo yepakati ngeyepadera mazuwa anaya, ngechekuti aachawanzi zvekunyoraba, akuwanze kuseenze zviro zvakhona, zvaanode kuzonoseenza.

Kufunda kwemazuwa anayaa kwatookwe kufunda muntu weitoseenza weitoseenzese nyara dzako ana ari kuzvikora zvepakati kuti eitofundire kusona unotofundire nenjeni yakhona inenge iripo.

Ana agume kuchikora chepekati nechepadera akutofundiswe zvanosisirwe kuzoita muupenyu hwake zvichamuraramisa. Amweni anenge eitozorarama ngekudhirowa nekupenda nekugadzira mifodho.

Ana arikukunda kuenda kuzvikora zvepakati ngezvepadera. Arikutofunda eitofundira zvanonga ozoite muupenyu hwawo. Kuti eide kusenze muhotera unongaotofundira kutohine antu zvikafu.

Ana edu muzvikorayo mazuva anaya ofunda kunyanyei eiisenzese micheni yechimanje-manje. Mumweni munonga muine chivhiti-vhiti. Asi mana anonga aiine lutxunga rwake.

Fundo yamazuwaanaya yanakire kuti ana akutofunda eitoseenzese micheni yakhona, kuti eide kuzoite basa rekuhloya otofundire kuhloya kwakhona.

Mukuwo wotorarama unowu mabasa ekuseenzere muntu arikunesa nekudaroko hurumende yakaona zvakakodzera kuti ana afundiswe mabasa emaoko achirikuchikora.

Mphatso dzinofundira ana echikora, dzinosise kunge dzaka hlamburuka, musina zvizhinji zvinopingaidza, matebhura arimwo anokwanirana ngeana ngezvihlayo.

Chanakira fundo yamazuva anaya inyari kubvira pashi ngeyepakati ngeyekudera. Ana otofunda eitosenzese nyara dzavo, kana eifundire kurima anotofunda aitorima.

Uri mubereki zviyani ukaona watokunda kuendesa mwana wako kuchikoro chepakati ngechepadera watope mwana uwowo ntaka yaanozoseenzesa nokuti mwana uwowo otofundire kudziraramisa.

Vafundi vefundo dzepakati nevafundi vefundo dzepadera votofunda ngenyara mazuva anaya kuti eitofundire kugadzira movha anotofunda ngemovha yakona haiwa ngemabhuku .

Ndombi dzedu ngemajaha dzemuzvikora zvepakati votofundiswa mabasa avanozondoyiita pavanenge vapedza.

Chanakire fundo yepakati yayo mazuva anaya. Ngechekuti mwana uri kutofunda eitofundire basa rakona raanode kuzondoita, otobvepo vatone mushando vake peyani.

Mbatso dzekufundira ana nemazera nepakati ngeepadera zvinonga zvakarongedzwa zveenderana ngechifundo chinoizwe mwo kuti chiri chekufunda zvekupenta zvinonga zvaka ndoiswa zvokupentwa.

Zviyani zvekuti ana anozadze makubhuku pamathebhura eierenga zvakapera karetu. Ana otofunda akatobate micheni yakhona, eitofunda apapo, ndozvazvanakira mazuwa anaya.

Ana efundo yepakati, nguwa dzeanonga eitaticha, anotarisirwe kuti kunge akahlaya pazvihlayo asingazi kumanikidzana.

Zvikwangwari zvinosise kuti zviiswe mukati memapato, kuti antu asarashikwa eide kuguma pachikora. Asarashikwa ba.

Tinokurudzirwa abereki kuti titsvake mari ana edu akone kuendawo kuzvikora zvepakati. Ngendaa yekuti ndikona kwakutonofunda zvanode kuzonoita muupenyu hwavo.

Michini yechizvino-zvini yandodzara mweshe-mweshe. Yosenzeswa kakurutu muzvikora haa anotaticha kakurutu ondosenzese micheniyo.

Tinobonga yaampo ngekuwanda kurikuita zvikora zvepakati zvawanda ana azhinji aachahambi mumango wakareba eihambire chikora.

Vadzidzisi ano kurudzirwa kuti echinge apa ana mushando zviyani hwokuita ngaa kone kuti akwenye basa rawo uvape mbinduro ana akone kunasirisa paanenge akorera.

Chirongwa chiri kuitwa ngeamweni machechi chekuaka zvikora zvemazera eshe chiri kudetsera yambo mumantaraunda chirikusimudzire ntaraunda zhinji.

Abereki tinokururidzirwa kuti ana edu ayani achiri mazera epashi tiatsvakire ndau dzechikora musinde memizi yedu ana asakwire movha kuenda kuchikora zvinotidhurira.

Ukaona zviyani uri mubereki ukafunda kuendesa mwana wako kuchikora chepakati mwana uwowo watokupa upenyu wekuti unotondofunda kuzviriritira .

Ana echikora aandofundiswi zvemabhuku basi basi ekuchikorako anokoshesawo utano hwavo dzimweni dzemukuwo tinoona eimbobuda nawo ana aya eimborumba.

Ana ekuchikora chepakati anosenzeserwe mbando dzakaparadzana dzokufundiswa dzimweni dzomukuwo anofundiswa akadhibaniswa mumwemo.

Ana efundo dzepakati anotarisirwe kufunda ngenjira dzakaparadzana. Imweni yakhona ngeyekutonyorerwa pachidziro ierenga.

Ezvikora anokurudzirwa kuti ngaaise zvikwangwari panonga paine chikora. Anthu anenge eipfuura ngenjira aziye zvinoizwepo.

Kune imweni njira inokone kuseenzeswa kufundisa ana ari kumazera epakati. Njira yekuti ano makumanidze mumwemwo ochi mabhuira dai ngezveutano akadhibana.

Ana ari kuchikora zviyani, anotofundiswa zvefundo yaari kufundira, eifundiswahe ngekuchengetedze ntaraunda. Sakei mweiona kuti mwaguma pazvikora zviyani, auoni ngepa kaphepha pashi.

Ana ari kufunda kuzvikora zvepakati anotarisirwa kuti afundire muntaraunda dzisina kumanikidzika akagara pazvihlayo zvekuti atsitsirani .

Chikora chimwe nachimwe chinosungirwa kuti chikomberedze chikora chawo, kuitira kuti akone kuchengetedza ana echikora, pamwepo ngemichini inonga iri mukati.

Vafundi vefundo yepakati vanofundiswa ngenjira dzakaparadzana. Imweni yenjira dzakona ngeyekuti vanodhibaniswa mumwemo vorofundiswa kubhuirwa zvinosise kuizwa.

Ana edu kuchikora chepakati ofunda eisenzesa michina yechimanje manje. Anonga eitofunda eitokurukura ngeakuru eutano kana echikora.

Mafundiro anenga ooizwa kuzvikora zvepakati asiyana nemafundiro aiizwa arikudzasi zvakawanda zvinongazvooita zvokunyorwa.

Ana arikufunda zvidzidzo zvepakati ofunda eitofundira mabasa eanoda kuzonge eiita muupenyu hwavo anovararamisa.

Mhatso dzinofundira ana echikora chepakati, anotarisirwe kuti afundire mumhatso dzinenge dziine zvekuseenzesa zvakakwana, zvinosanganisire zvihlayo.

Mhatso dzinofundirwa neana edu efundo dzepadera dera, dzinosisirwe kunge dziri nzvimbo dzinendau yakaparadzana yekuti ana anokone kuparadzana asiri kutsikiriranaba.

Vakundi vefundo yepadera-dera, nguva zhinji vanenge veifunda veiita tsvakurudzo, asi pane dzimweni dzenguva dzaanombofunda, eitonyorerwe kumadziro.

Afundi efundo yepadera-dera, nguva zhinji anofunda ngekuite tsvakurudzo. Kuti eifunda ngezvemashango unosizirwe kuziya mwatangiro azvakaita kubvira rei ambwa.

Maizviziya ere kuti zvekusenza ngemitombozvo yechiyungu zvinotofundirwa peyani kutoguma kuchikora chedera- dera muntu weindofunda zvemitombo zvega.

Zvimbatso zvinogare ana ari kuchikora chepadera-dera, zvinonga zviyine mibhedhu yakanaka maningi, ngemwe kurongedzere hembe dzawo.

Pazvikoro zvefundo yepaderadera, tinowona nguwa zhinji panonga payinezvimhatso dzinonga dzakayema, dzimwe nedzimwe padzo dzega. Dzinonga dzeyisanganisira munohloyiwa zviro pona papo pachikora.

Vafundi vefundo yepadera-dera, vanoyambirwa ngeve utano. Kuti ndonguva yaanenge otange kuite zverudo anoyambirwa kuti ngaite bonde rakadzirirwa.

Ndombi dzedu nemajaha dzofunda kuzvikora zvepadera dera vanopuwa zvimbatso zvekugara kuti muntu agarire musinde mechikora munonga muine zveshe.

Muzvikoro zvefubdo yepadera-dera afundi otofunda eitoseenzese mitombo kana kuri kuti ari kufundire kusanganise mitombo. Zviri kudetsera yaambo akumamishando kwavo.

Afundi ezvifundo zvepadera dera akutofunda eitoseenze mushando waanode kunoshanda. Dzimweni dzemukowo ari kutopiwe mukana wekuti atonasire zviro zvakaite senharembozha.

Vafundi vefundo yepadera dera kufunda jwawo kunenga kwati siyanei ngekwekufunda kwepashi nguwa dzawo zhinji anofunda eisenzese michini yechimanje manje.

Mhatso dzinofundire ana ari kuzvikora zvedera dzinosiyana ngechifundo chakhona anenga eifundire zvekupenda mumhatso mwakona munenga muine makabati anochengeterwa zvi.

Mbatso dzinofundirwa ana ekuzvikora zvepadera -dera dzinoakwa zveienderana ngechifundo chinonga cheizoizwemo tinoona ngezvinenge zvirimwo kuti umu monoizwa chiri.

Tinobonga yaambo kubudikidza ngemachechi arikubatana ngebazi refundo yepamusoro-soro, kuwanisa fundo kuana edu munyika.

Ana anonga ofunda kuzvikora zvepadera derayo anopuwa mhatso dzawo dzekuti agare dzinonga dziine zveshe ngezvi lavha zvakona ngemwekugezera munonga murimwo

Ndau dzinofundira afundi epadera dera dzakahlamburuka, kunyazi nezvihlayo zvakhona zvinonga zviri zvihlayo zvekuti anokona kugarepo kwemukuwa wakareba.

Vafundi varikufundira kunoite hudhokodheya, mhatso dzakhona dzavanofundira dzinosise kunge dziri mhatso dzakahlamburika. Makhabati ekurongedzere zviri anonga aripo.

Mbatso dzinofundire ana echikora chepadera -dera dzinosisa kunge dziri mbatso dzakahlamburuka munosizirwe kunge mune matebhura ngezvihlayo zvinokwanirana ngeana.

Ana efundo yepadera dera anofundire kuhloya ayani anotofunda eitobata zviro zvakona ,anobata matsvina evantu , anokurudzirwe kuti ange akandwokwa zvindwoko zvinovadzivirira mumatenda.

Mbatso dzinofundire ana ekuzvikora zvepadera -dera dzinosise kunge dziri mbatso dzakahlamburuka. Mbatso dzine zvihlayo zvakakwanirana ngeana.

Ana ezvefundo zvepadera -dera ariyo anopuwe mbatso dzekuti agare pasinde ngechikora. Mbatso dzakhona dzinonga dziine zveshe mvura ngemekugezera.

Mbatso dzekufundira pazvikora zvepadera dera dzinoemeswa zveienderana ngechifundo chinoda kuiswemo. Anonga eifunda anoseenzese michini yechizvino-zvino

Afundi vefundo yepadera vofunda maba mabasa akaparadzana. Nekudaroko paanenge paine mphatso dzakasiyana-siyana, zveienderana ngemabasa avari kufundira